Watoˋ idan aka ce nashinal hels inshurans otoriti wannan na nufin watoˋ ma’aikataˋ ko kumaˋ hukumaˋ na gomnatin tarayyaˋ wacceˋ ke kulaˋ da sashin inshoran lafiyaˋ, wandaˋ wannan bangareˋ gomnatin tarayyaˋ ta wareˋ magudan kuɗiˋ, kuɗaɗeˋ da damaˋ domin su rinƙaˋ badaˋ inshoran kiwon lafiyaˋ da mutaneˋ ‘yan Nijeriyaˋ domin su samuˋ tabbatar da cewaˋ kowaˋ ni dan adam, kowaniˋ mutum a Nijeriyaˋ ya samuˋ damar isa cibiyoyiˋ na badaˋ lafiyaˋ, kulaˋ na kiwon lafiyaˋ asibitociˋ da sauransuˋ. Domin so da yawaˋ mutaneˋ rashin samun, rashin galihuˋ da sukeˋ dashi yakeˋ hanasuˋ isa cibiyoyin nahiyaˋ domin su samuˋ kulawaˋ, amma kasancewaˋ gomnatin tarayyaˋ ta samar da wannan hukumaˋ na badaˋ inshoran lafiyaˋ ya zamantoˋ dukkan wandaˋ ye rijistaˋ da ita ya zamaˋ membaˋ a cikin, membaˋ a cikin, ko kumaˋ ya zamanaˋ cewaˋ a cikin kuɗaɗeˋ da ake ciraˋ a wajenshi kadan kadan ne hakaˋ sosai, wandaˋ bai takaˋ ƙaraˋ ya karyaˋ baˋ. Wannan shi ne a takaiceˋ abindaˋ ake nufiˋ da nashinal helt inshorans otoritiˋ.

Nosin ko kuma mu ce me ba da kulawa ga marasa lafija, wato jami’in asibiti ne wanda yake kula da marasa lafiya, dake ba su kula na musamman. Domin su samu lafiya, wanda suka haɗa da wanke ciwo na mara lafiya naɗe ciwo ko kuma karaya na mara lafiya, game da tabbatar da cewa dukkan majinyaci da ke wannan abiti, wanda yake ƙarƙashin kulawan wannan nos.. Yana ba shi kulawa a duk lokaci musamman zai sha magani. Ya tabbatar da mara lafiyan nasa ya sha magani a kan lokaci. idan maganinsa ya ƙare ya tabbatar da cewa ya yi magana ma likita, likita ya rubuta magani ma shi wannan mara lafiya. Shi sai ya zo ya cigaba da kulawa da shi, yana tabbatar da yana shan magani a kan lokaci, kuma shi wannan nos wanda muke cewa mai kula da likita, shi yana kasancewa tamkar ɗan uwa ga mara lafiya, ,domin yana damuwa da dan uwarsa sosai na ganin ya samu waraka, ya samu sauƙi cikin da ikon allah.

To, abun da dai wannan yake nufi shi ne Nuturishon Donin Firaginensi wato abunci wanda ake son mace mai juna biyu ta ci, wanda za su gina mata jikinta. Kasancewanta da aka ce juna biyu, mace wanda take ɗauke da cikin wato da ɗa a cikinta to, kasancewan haka, ya zamana cewa ɗan yana buƙatan abunci mai kyau, wanda zai gina jikinta, sa’annan ya gina jikin ɗan da yake cikin cikinta. So, kaman yadda liƙitoci da yawa suke ba da shawarwari, ana son mai juna biyu ta diga cin abunci mai gina jiki. Kuma har wayau, abuncin mai gina jiki sun haɗa da kayan marmari kayan lambu kenan da wasu suka sani. Akwa’i abun da ya shafi: Lemu da Ayaba da Abarba da Tumatur da Gwanda da Karot da wasu abubbuwa da yawa. Gasu nan, haka, wanda ake buƙatan mace ta dinga ji, wanda su za su tay mata. Wato mace, duk ina ce mace anan, ina nufin mace mai juna biyu, wanda zai tay mata ta samu lafiya, kuma sa’annan ya gina jikinta da kuma jikin jariri da ke cikinta. Wa’ðannan dai, su ne abun da ake son mace ta ci a lokacin da take da juna biyu.

Idan mukace nutritional risk wato na nufi da ababe da muke ci ajiki wanda suke gina jiki, cin sa fiye da ƙima ko kuma a ce cin sa yau da gobe kullum-kullum ka sa shi a gaba kana ci, to maimakon a ce waɗannan ababe da likitoci suke ba da shawarin cewa mu rinƙa ci, maimakon su taimaki lafiyar jikinmu su gina mana jiki to sai ya zamana cewa yana cutar da mu a jiki ta yanda ba mu sani ba wannan shi ake kiransa da nutritional risk. Sai ya sa ma likitoci so dayawa ma sukan ba da shawari ga mutane idan suka je asibiti cewa cin abinci mai gina jiki ko kuma kayan marmari da sauransu ba wai ana san mutum ya yi ta ci ya sa abu ɗaya a gaba ya yi ta ci ya yi ta ci ba, a’a ana san ka ci wannan yau ka ci wannan gobe, saboda a rinƙa samun canji kada ya zamana dai abu ɗaya kullum kana ci idan abu ɗaya ne kullum kake ci to zai zamana cewa wannan abin da yake ɗauke da shi wanda yake gina jiki zai maka yawa a jikinka ta inda zai maka illa to idan har yai maka illa kuwa to ya tashi daga cikin abincin da ake ƙirga shi da wato wanda suke gina jiki ya koma abinci wanda yake cutar da jiki, wanda hakan zai iya sa mutum ya kamu da wani rahin lafiya mai tsanani har ma ya kai ga mutum ya rasa ransa to shi yasa ake bada shawarin a guje ma yawan cin abun da zai gina jiki fiye da ƙima.

To idan aka ce aut bired firi fedin, wato ana nufin a Hausance shi ne shiri na musamman da jami’a kiwon lafiya za su yi likitoci da sauransu na ganin cewa sun shirya sun kintsa sosai yadda za su tunkari wani ciwo ko cuta da ake sa ran zai barke, kaman cutan kolara da wanda, da korona, da ibola da sauransu. Wa’innan cututuka akan musu shiri na musamman, ne kasancewar su cututuka ne wanda suke yaɗuwa daga mutum zuwa mutum to dole sai anyi musu shiri na musamman domin kafin shi, isowarsu asan wani matakai za a bi domin daƙile su, kuma daga cikin shiri da ake yi din kama akwai wannan ƙyale da ake amfani dashi na rufe baki, ko kuma rufe fuska wanda ake ce mishi ( fase maks) da Turanci, akwai abinda ake amfani da shi na kwajin wato mutum ya kamu da shi ne ko be kamu dashi ba. Sannan akwai abinda likitoci suke amfani da shi har wayau, wanda suke sawa a kunninsu sai su gwada ya lafiyar mutum da kuma yana wa’innan dai a takaice su ne kayayyakin amfani da likitoci da sauran masu jinya suke amfani dashi wajen shirin taryan wani ciwo da ake sa ran zai ɓarke ko kuma anji shi ya ɓarke a wasu wajaje kafin ya iso inda wannan mutane suke domin ganin yanda za a daƙile shi yanda ya kamata.s

Idan muka ce Ovarian Cancer, wato ana nufin, cutan daji ne ko kuma ciwon daji wanda ya ke kama mata. Duk dai da cewa musan cutan daji tana nan kala kala, akwai wanda yake duka maza da mata akwai wanda yake kama maza zalla, akwai wanda ya ke kama mata. To wannan cutan dajin da yi ke kama mutane mata ne kawai zalla yake kamawa ake kiran shi ovarian cancer wanda ya ke kama mata kuma shima baya kama su a ko’ina sai da bakin mahaifarsu. To kasancewan wannan ciwo ko kuma cuta nada illoli da dama wanda ya kan haifarwa mata matsaloli da yawa, daga cikin wadannan matsalolin da take haifarwa ita wannan cuta, shi ne tana kashe kwayayyaki, wato kwayayyakin halitta na ‘ya mace, idan ta kashe wa’innan kwayayyakin kuma sai ya zamana cewa mace ta yi tuna da aure, kuma ta samu, sai ya zamana cewa samun ciki yana mata wahala sosai kasance war wannan kwayayyakin halitta sun mutu sanadiyar wannan cutan daji da ta kama bakin mahaifar su. To dangane da haka ne ma zaka ga a likotoci, asibotoci dabam dabam sukan bawa mata sharwarwarin cewa akai akai su dunga zuwa ana duba lafiyansu, musammanma lafiyar daya shafi jikinsu na bakin mahaifa da kuma sauransu.

Idan muka ce obar komin larjin furobulem wannan na nufin wasu matsalolin ne wanda masu shayarwa suke fuskanta tare da ‘ya’yansu, to wannan na nufin a hanyoyi da za a bi domin a shawo kan wannan matsala na masu shayarwa, wato uwa masu shayarwa sukan fuskanta na da kuma jariransu. Na ɗaya hanyoyi da mace za ta bi domin ta shawo kan wannan damuwan shi ne ta samu muhali mai kyau, wato yadda zata kwantar da yaron yanda, ko kuma ta aje yaron yadda zai samu daman shan maman sosai yadda zai shige shi. Na biyu mace ya zamanto ta soka bakin nononta cikin bakin yaron, cusashi ciki ta yanda, hakan zai bashi dama ma yaron, daman ƙarfafa, ƙarfafa mishi gwiwa domin ya buɗe baki sosai, yadda bakin nonon zai shiga cikin bakinsa. Sa’anann ana buƙatan shi yaron a manna fuskan shi da kuma jikin nonon ta yanda yake kallon uwan ko kuma jikinsa na taɓa jikin uwan, kuma yin hakan nada matuƙar muhimmanci inda zai zama akwai shaƙuwa tsakanin uwan da kuma jaririn, kar ya zamana cewa anabawa yaron nono kuma fuskanta yana kallon wani waje daban.

Wato idan aka ce Fanic Arund Disises wato yana nufin tsoro, tsorata da ciwo ko kuma cuta da mutum ya kamu da shi. Ko kuma a ce ana raɗaɗin ciwo. Za a iya kamu da shi, sai mutuwa. A’a! Ko kuma warkewanka zai iya yin wahala. Wannan shi ake nufi da Fanicc Arund Disises. So dayawa, mutane su kan ji tsoro kamuwa da ciwo, ko kuma cuta, saboda ba su san wannan cuta ba. Ko shi ne zai zama ajalinsu ko kuma zai kawo musu wata naƙasa ta musamanci ne a rayuwansu? Ko kuma yayi? Wannan cuta ɗin da zai same ni, kaman a ce cuta na Ebola ko kuma Korona. Haka mutane sukan ji tsoron kamuwa da shi sossai sossai. Wanda hakan kuma wani lokaci kuma zai iya taimaka. Zai iya taimaka maka samu sauƙi kan yadda za ka da, ya zamana mutane suna tsoron ciwo, za su yi sau da ƙafa matakai da masu m’a’ikatan jinya ke shinfiɗawa. To, hakan za taimaka musu wajen ɗauƙan kariya wanda, ko da ciwon ma za ta zo ta same su, za iya samu su cikin sauƙi. Wannan shi ake nufi da Fanic Arundi Disises wato tsananin tsoro da mutane suke da shi game da ciwo ko kuma cuta da zai kama su, ko kuma ta kama su.

Idan aka ce Fiƙos ko kuma Folisistik Obari Sindirom Wato na nufin wato na nufi da wani cuta ko kuma ciwo wanda yake samu mata wanda suka kai lokacin haihuwa. Mata mata, wan-wan, wato mata da suka kai haihuwa. Wannan wata matsala ce wanda ta shafi matsaloli da suke samu da yawa. Yana daga ciki waɗannan matsaloli: Rashin ganin jinin al’aɗansu akai-akai, wato wani lokaci jinin al’aɗa ya yi wata biyu ko kuma wata ɗaya da ɗan wani ɗauri kafin ya zo. Ko kuma a samu a tsawon lokaci sun ɗauki tsawon lokaci suna al’aɗa, al’aɗan bai yanƙewa. Ko kuma a samu ƙarancin al’aɗan. Ko kuma a samu yawaitan al’aɗan nata ya wuce lokacin da ta saba gani. Ko sai ya yi watanni kafin ya kawo, ya zo. Ko kuma sai ya yi watanni kafin abun nan ya tafi. So, wannan shi ne matsalolin da ake kira Fiƙos, wato Folisistik Obari Sindirom. Cuta ce wanda take damun mata wanda suka kusa kai haihuwa. To, wannan haka yana damun su matuƙa, kuma yakan kai ga rasa haihuwa.

Idan aka ce pediatric care wato ana nufin kula da lafiyar Yaro kasancewar yara abubuwan da yake damunsu ko kuma cututtukan da yake damunsu ya sha bamban da na manya shi ya sa suna da sashi na musamman wato kuma a wannan sashi na musamman akwai likitoci ƙwararru waɗanda suka ƙware a kan sani cututtukan da ke damun yara da kuma magunguna da za su bayar da suka dace da su warkar da waɗannan cututtukan ko ciwo da yara suke fama da shi. Shi ya sa kowacce asibiti akwai sashen na kula da yara na musamman da ake kira da pediatric care a turance. Yara suna da cututtukan da yake damun su musamman mura ciwon kai da sauransu kuma magunguna da ake ba ma yara ya sha bamban da manya, domin manya yanwanci ana ba su magunguna ne wanda za ka ga yawanci na kwaya suke sha so na yara za ka ga ana ba su na ruwa ko da ma za a ba su na kwayar ne za ka ga akwai wanda adadi da ake gwadawa wanda za a karaya ma yaro ko kuma ya bambanta wajen lokuta da yara za su sha magani da yawan da yaran za su sha to kasancewa akwai banbanci sosai shi ya sa akwai sashen na musamman dan kula da lafiyar yara domin samun ingantaccen lafiyarsu.

Idan akaː ceː fasiːnal haːigin, watoː naː nuːfiː da tsaftaː. Tsaftaːceː jikiː daː muhalliː naː ɗan’ adam yanaː daː kyaːu, kaːman yaddaː likiːtaːnciː keː baː daː shawaːraːriː. Shiː neː, kodaːyaːusheː muːtum yaː zaːmantoː yanaː tsaftaː. ‘Yaːn’ uwaː, idan akaː ceː tsaftan jikiː daː muhalliː, baː anaː nuːfin muːtum kaːwaːiː yaiː wankaː yaː shareː ɗakiː, baːː. A’ aː, yaiː aːbuːn daː yaː kaːmaː daː wankan daː kansaː, goːgeː bakiː aː kullum, taːceː kan muːtum, aː yankeː far’ atuː naː ƙafaː daː hanuː, daː saːuran suː. Kumaː har wayaːu, wankeː kayaːyyaːkiː gaː muːtum yaːkeː saːwaː, aː tsaftaːceː muhalliː ɗakiː, cikin gidaː, wajen gidaː, daː saːuran suː. Dukkaː waɗannan sunaː ɗaːyaː daː cikin tsaftar muhalliː. Zaː kaː gaː muːtaneː daː yaːwaː suːnaː ganin ceːwaː idan akaː ceː tsaftar muhalliː, shiː neː kullum suː yiː wankaː, suː wankeː kayaː. A’ aː Kaːiː wankaː, kaː wankeː kayaː, jikin dukkan waniː saːssaː naː jikiːnkaː, har aːbuːn daː yaː kaːmaː daː gashin kaːiː, kaː tsaftaːceː shiː. Idoːnkaː, kaː gyaːraː shiː. Haːnciː, baːkiː, han’naːyeː, aːbuːn daː yaː kaːmaː daː far’atunan han’naːyeː daː naː ƙafaː dukkaː anaː buƙaːtaːn duːk yaː tsaftaːceː suː.

Idan aka ce fublik re’akshin tu abrej na nufin yinƙuri ko kuma wani hoɓasa da mutane za su yi a lokacin da wata cuta ta ɓarke domin ganin cewa an shawo kan wannan cuta ko kuma yaɗuwarta. Yana da kyau don wata ciwo ko cuta ta ɓarke tsakanin al’umma ya zamana cewa mutane sun ɗauki matakan kariya, wanda masu ƙwararru ɓangaren, ɓangaren a kiwon lafiya suke bayarwa, an gujema kamuwa da wadannan cututtuka. Daga ciki kuma yana da kyau idan cuta ta ɓarke, ko kuma wata masifa na, na zazzaɓi ko kuma na wata cuta idan ta farke shi ne mutane su guji bama dabobbi, musamman dabbobin daji abinci. Yauwa domin idan ya zamana zaka basu abinci da hannunka, to ta wannan hanya da kake bi daka basu, wajen basu abincin ta yiwu wannan cutan da kake dashi ko kuma cutan da ta ɓarke ɗin ko su dabbobin sun ɗauka, su shafa maka, ko kuma idan kai ne kake dashi ka bama dabbobin idan suka kamu dashi zai zamana cewa suma idan har wasu mutane sukai amfani da naman nashi, zai zamana cutan ta yaɗu a tsakanin mutane. To wannan dai shi ne abinda ake nufi da (public reaction to our break) ma’ana ta yanda mutane za su bada gummuwan su domin daƙile ɓarakan wata cuta.

A nan, idan aka ce “sensetionalize health risk”, wannan na nufin wasu daga cikin ‘yan jarida ko kuma kafafen sada; sadarwa ko kuma na sada zumunta suke yi na wurin yayata labarai na kanzan kurege na karairaki wanda ba su da tushe kan misali cututtuka a ce misali kamar a ce misali kamar akwai ciwon Ebola cobid 19 wato muran mashaƙo kenan kan wato illar da suke da shi fiye da ƙima. Za ka ga kaman ciwo; cutar na “covid 19” wato; wato murar mashako, idan mutum ya kamu da shi yakan iya ya samu waraka. To, amma yadda wasu kafafen sadarwa suke yi, wani suna yayata karairaki ne a kan a game da cutan domin idan har mutum wannan cutan tab; ya mutu kenan ko kuma baze rayu baki kuma a ce ba ze warke ba, to wannan shi ake nufi “sensationalize --” wato yayata karya wadda kafafen sada; sadarwa ko sada zumunta suke kan a wato cututtuka, illolin su da sauran su, maimakon a ce sun yi bayani dedan gwargwado. Amma se su yi bayani su kara bugu da; da su yi kari, su yi kariwa ko bugu da kari yadda za su razanar da mutane su; ba su tsoro su ba su cikin fargaba da sauran su.

Wato idan aka ce “sexual conscience” na nufi saduwa ne sakanin mutum biyu ma'aurata ko kuma akasin haka bisa ga yardan su da amincewarsu. Wannan, na nufin, shi namijin ya yadda cewa ze sadu da ita macen da yadan sa ba tare da tirsasawa ba. Haka ma, ita macen na nufin cewa ta yadda ta sallama kanta cewa za ta yi saduwa da mijinta ko kuma masoyinta bisa ga yardan ta da kuma san ta wannan shi ne babu tilas babu maganan yin anfani da ƙarfi. So da yawa ana samun a; wato rahotanni iri-iri ma fyaɗe ga mata, za ka ga wasu da yawa sukan yi fyaɗe ga wa mata. “so” mutum na iya yin fyaɗe wa matansa ta hanyan afka mata ba tare da izinin ta ba, ba tare da ta yarda ba, wannan ana iya kiran sa fyaɗe duk da cewa akwai aure a tsakanin su. Kuma a dede wannan lokaci da ya zo biyan buƙatarsa matuƙar ba ta gamsu ta yarda da cewa eh yanzu ina so in yi saduwa bisa san raina, bisa yardana ba, idan har ka afka mata a masayin ka na mijinta, ka yi fyaɗe ka yi mata fyaɗe. Kuma idan ta kayi karan ka kotu, a; tana da a; wato daman da za a ba ta gaskiya kam cewa kayi mata fyaɗe.

Wato idan aka ce sitiret manajimen na nufin yadda mutum zai a shi shonyo kan yanda ya shiga cikin tsananin wahalhalu bisa ga aikace aikace ko kuma kasuwanci da mutum yike yi wannan shi ne ake nufi da sitiret manajimen. Kasancewa dan adam na da aikace aikace da yawa wanda yake gudanarwa harkokin kasuwanci da zirga zirga da sauransu to akwai barci wato wahala ko gum ko wannan akwai wahala sosai da gajiya da yake taruwa ga mutum. So hanya da mutum zai bi na shashawo kan wannan wahalhalu ko kuma gajiya daya shiga ciki shi ne samun, wato ya zauna wuri ɗaya ya samu shayi mai kyau yasha wanda hakan zai kwantar masa da hankalinsa zai sa zuciyarsa ta natsu da sauransu wannan haƙiƙa zai taimaka sosai domin shi dan Adam ba zai taɓa yiwuwa ba yana wahala baya bin wasu hanyoyi da zai kawo karshen wahalhalun nasa don har ya zamana mutum baya yin wannan to zai jefa kansa cikin damuwaƙ. Haƙiƙa yana da matukar mahimmanci mutum ya bi hanyoyin da zai kawo karshen wahalhalu ko kuma gajiya daya tsinci kansa a ciki.

wato idan aka ce taking break wato abun nan ita tana nufin cewa kasancewan ɗan adam akwai jini a jikin shi kuma yakan yi aiki ya gaji so wannan na nufin ɗan adam a wajen aikinsa a ofishi ko kuma a gida ko kuma wani aiki na karan kansa duk lokacin da ya gaji yana buƙatan ya ɗauki hutu na ɗan wani lokaci domin ya huta kafin ya dawo ya cigaba da aikinsa wannan shi ake kiransa break taking ko kuma taking break ana nufin mutum ya ɗan huta kuma ya samu shaƙatawa wanda wannan shi wannan ɗaukan hutu ɗin ya haɗa da tafiye tafiye kaman a cikin gari ko unguwa ko kuma yake ciki ya je wata jahan ko kuma harma ya bar ƙasa kuma ya ɗan shaƙata bisa aikin da ya ke yi na ofishi ko kuma wani aiki haka kuma har wa yau ba iya aiki ba na ofishi ko kuma wani aiki na ofishance ba ko wani irin aiki ne da mutum ya yi ya gaji yana buƙatan ya ɗauki hutu domin jikinsa ya sarara domin ya samu damar cigaban ɗaurawa daga inda ya tsaya wannan a taƙaice shi ake nufi da taking break

Wejt bulod sitif, wannan na nufin wasu hanyoyi ko kuma dababbaru da likitoci suke bayarwa ga mutane dan ganin cewa idan suna da ƙiba fiye da ƙima, ƙinban ragu ta dawo daidai jikinsu ta yadda ba zai dame su ba. Domin kasancewa ɗan Adam idan jikinsa ye ƙiba ko kitse sosai baya, bashi daman gudanar da dukkan al’amuran shi yadda ya kamata, wurin tafiyama ya kan sa ya ji wani abu mai wahala, to kuma daga cikin hanyoyin da mutane za su bi suga cewa a nauyinsu ko kuma ƙibansu ya ragu shi ne akwai abinci na musamman wanda take bayar da shawarwari ga masu ƙiban fiye da ƙima, su dunga amfani dashi ta yadda zai rage musu nauyin da suke dashi, ba kitse bace. Akwai shan kamar su aful ( tufa) kenen da sauran kayan marmari abubuwan da suke da alaƙa da wannan, kan iya zai ta kawo abun nan, aa zai kawo mafita cikin wannan lamarin nauyi ko kuma sauransu.s